Lɔre la le, a lɔre sãã la sããmo. O tɔ la lɔlee kaŋa, a lɔlee niŋe zaaŋ ŋmore. A lɔlee e la zeɛ kyɛ ka sããmo gyamaa a sãã a zie na a lɔre naŋ le.

Patoroo emaa zie la. Pͻgebͻ bayi arԑԑŋ ka biiri are bata are o sensogeleŋ ka lͻre a are kͻge kaa lͻͻre enfuoni e dakyepuli kyԑ ka dͻͻ de o nu a te ne moto.

Dɔbɔ la. Ba e la bata. Ba be la kõɔ poɔ. Ba bonsuuri meŋ e la tɛɛtɛɛ. kaŋa zaa maŋ taa la orɔba, a vuuni a boɔrɔ ka o ɔŋ ne a kõɔ, ba zaa bataŋ laŋ-vuuni.

Neŋgyamaa laa kyɛ. Ba su la bonsuuri tɔɛtɔɛ. Mine zeŋɛɛ ba zeŋ la kuridawogi zu bayi zeŋɛŋ kɔge ta aka kaŋa meŋ zeŋ o yoŋ, ka kaŋa zeŋ guri o gbɛɛ ka bayi ka bata meŋ a kyɔŋ a tu taa ka bɔtɔ biŋ ba niŋeŋ kyɛ ka orɔba a biŋ be.

Dͻbͻ bayi la, bas u la yaayi, ba vͻgele la zupili yaayi kyԑ ka a kaŋa a zeŋe a dͻͻ gyoŋgyoliŋgyo a kͻge tēēbo.

Dɔɔ la zeŋ a taa davẽ a puoro ne bone kyɛ ka kõɔ ane koŋkolee a biŋ kɔge o. ka biiri banaare a zeŋ kɔge o. ka a kaŋ soba taa eŋkpoŋkpoli kyɛ ka abata na su bone yɛrre tɛɛtɛɛ.

Nansa-dͻbͻ gyamaa la a are, ba mine zeŋԑԑ kyԑ ka a kaŋa a gbi dumo kaa kaŋa meŋ are a su bonsͻgelͻ kyԑ are kͻge kũũ daga.

Neŋgyamaa la. Ba e dɔbɔ ane pɔgebɔ ba su la bontɛɛ tɛɛ. Ba kyɔŋ la orɔbare aneŋ laare kaa ba de orabazeɛ ko e boŋkpoŋ a biŋ a sonsogleŋ sogɔŋ ka pɔge naŋ are a seɛ wagyɛ o nyaaŋ a de oraba a manna ne boma a ennɛ a laare poɔŋ.

Pͻge la nansa pͻge la. O seԑ la kuree koo e kͻvͻlͻ koo su kparoŋ ka o nuuri waa wogiri kyԑ koo e sugini. O zeŋԑԑ a dԑlle kabͻte ka laa ane kͻŋkͻ kaŋa a biŋ a kͻge o kyo koo eŋ boŋkaŋa o nuŋ.

Noba bata, dͻͻ ane pͻgebͻ bayi, ka ba mili zie ka ba kpԑ are a be a sԑllԑ teere. A teere, a teere enfuoni waa ŋa daŋkyipuli, kyԑ a noba bama bata, ba bonsuuri waa la tͻԑ tͻԑ.

Gaase koɔroo zie la a kyɛ ba beŋ lɔɛ yaga ka dɔɔ kaŋa are ti a lɔɔre kyɛ ka kaŋa meŋ are a su kparrezeɛ.

Gaase koɔroo zie la a kyɛ lɔpelaa kaŋa arɛɛ la kaa dɔɔ a ti a gaase eŋnɛ a lɔɔre poɔ.